tamare keeththan tamare nayti tamariza kipiley beettees hessa sinthanka daro maraqetiza tamare nayti doosonna

gita makinay eqa caanidi eqqidi dees iza guyerakka daro addenne macasay eqqidi beettosona

gaamo dunguza qoobe woththidi dunguza koote mayidi kaasancha nayta mayokka may'di uttida heedzdzu adde asay de'oosona

so giddon issi faaranjeera issi abasha macasera sarothetishe eqqida etarakka adde asay doosona

Siminton keexxettidi beettiza keeththati daroy matan matan dizay beettees matarakka mithati diccishe duosona

salo medho qalamenti yettidi siminton ooththettida bessan haaththay pude salo gogishe beettees iza matarakka pooqeti beettosona

duma korontey xalla xompiza bessan daro macasati gaamo dunguzara booththa qamisira may7idi durishe doossona

adde ceegati gaammo dunguza pooxa may7di eqqidosona eeta guyerakka daro asay gaamo dunguza pooxa maydikka eqqida

Torara gundalera oykkidi gaamo dunguzanne ite maydi eqqida issi ade aaway dees iza guyrakka daro asay eqqidosono

issi aayoy yanxila oykkada eqqadus izi garsanka daro asay ba kushan cirilo warqata oykkidi eqqi daybettees

wodday woddin kundida gatta keeththa karen eqqidi diza nam7u addera nam7u macasara doosona

Dalga makina ogezara daro motoreti xompishe dugeha tophiya bayndira oykkidi yoosona izakka.

Keeththa giddon korontey xompishe dees he keeththanka nam'u xarapeza matara uttidi diza oyddu adera issi macara doossona.

Qorqoron keexettida keeththay de7ees iza giddonka kathahfey madabaran kumi kumi uttiday beettees

Dalga ogeza bollan eqqidi diza daro adde asayinne macasay doosona. Eta guyerakka makinay eqqidi dees.

keehippe qoodan cora gidida asay issife shiiqidi eqqidi ha sinthe xeellishe beettosona

keeththa giddon issi addey ambasadere may7di uttides iza sinthanka xaraphe bolla warqatara mubaylera dees

gaammo dunguza koote may7di qoobezakka huphen woththidi eqqida ba kushen toora oykkida gaammo cimati deettes

daro gaammo dunguza xillatara diza booththa qamisa may'idi oyddezan uttidii diza maca asati beettosona

keeththa giddon keehippe daro issi medho oydeti doosona he woydezanka uttidi maxaafa kessidi xaafishe uttida daro asayde

keeththa giddon daro zo7o medhon diza oydeti deettes iza bollaka uttida heedzdzu ciye kadeti xaafishe

nam7u gaamo dunguza xilatara diza bootha qamisa mayidi eqqida maccasati doosona;eetaraka qa eqqida issi adey de7ees.

Gita abba bollara biza wogoloy beetes. He wogolozankka adro ceega adde asy beetosona

Keeththa giddon issi medho booththa qamisa may7idi oydeza bolla uttidi diza ichachu maca nayti beettosona

booththa qamise aayeera maca nayra mayda aawara adde naytara qasse booththa may7o mayda

keehippe denba bessa guutha guutha maatay diccishe dees izanka toketida shuchchay daroy deees

shuchchay diza gongolo garsan issi paranja huphen qoobe woththida adey ba kushan shuchchafe oykki dees

Gita abbay beettees abba giddonka qasse biittaynne woratti dabossay beettishe de7ees

xarape bolla keeyippe daro cugan cugan uttida qirca hashoy deees izakka woththiza asay beettes

Gathta keethay keexetidi dizay beetees. iza dan'orakka dumma duma mithati uuththaqommoti beetosona.

heeththa giddon keehippe daro qommo booththa qamiseti be medhon medhon siketidi kaqetidi zayti beettosona

Qoodan daro gidida asay issiope uttida eeta sintharakka haa simmi uttttida maccanne adde asay dooson.

keehippe lo7iza pooqe keeththay beettees keeththa sinthara efiza ogey daroy makinati aadhdhizay beettishe dees

keeththawa giddon keehippe daro macanne adde asati eqqidi do7osona eta sinthanka nam7u addeti utti xaafo

issi paranja addey karetha koote maydi eqqides iza guyera nam7u baynderati doosona

Ditia kataman dumma dumma medhon keexettida booqe keeththati daroy beettees izanka.

Issi macase booththa qamise may7ada maykirapoone guyera eqqadus issi addeyka qasse karetha maydi eqqides.

Keeththa giddon issi huphen pooxa gulluntida macaseyra izis oshachanne hadirsara uttida nam'u addetara beettosona

peeththa giddon eqqidi dumma dumma miisha xeellishenne issoy issara haasayishe diza adde asay beettosona

Keeththa giddon dumma dumma qommo medho qalamen tiyettida dizayne keeththay dees iza xeelliza asaykka eqqidosona.

denba bessan haahora issi dhoqu giza zumatana daaniza bessay dees he denbanka biratara medhettiza koronte qommo

Oge bolla koronte pooley eqqidi beettees isappe sinthera keehippe daro matan matan keex ettida keeththati doosona.

hugezan issi zo7o medhon tiyettida makinay koronte miisha caanishe beettees iza miyerakka

Gita gita mithati diccida issi beettees. Iza yuushorakka korontey xompishe dees. Birataykka medhettiday dees.

Oge duunan matan matan diza suuqeti beettosona he suuqeza karenka uttidi haasayishe diza yela gadde nayti deettes

Keeththa giddon xarape bolla dawutarenne iskirto wothidi uttidi beettiza cora adde asay doosona

keeththay beettees keeththa karen eqqidi diza motorey beettees mithaynne haraykka dees

Be kushen mobayle oykkada bochchashe diza zo7o koote mayida haarisa macasiya eqqada dawus

keetha karen lastiqe oydera xaraphetara do7osona he baggaraka haaththa asay duuqiza yarkaney beettees

Hissi ceega macasiya ba kushan maykirapoone oykkada manaxire aype bolla woththada eqqadus izi guyerakka topheya bandiraybette

booththa shurabe mayada be kushen mobayle daaniza miisha oykkada eqqida aarise macanaya beettawus

Booththa girgida bolla daro amaratho xoofetikka deettes izappe issoy liyu wudi dirgees

Dhuma bessan issi eqqida makinay deyawus makina wula doyashe eqqida issi yela ga macanaya beettawus.

Keeththa giddon keehippe qoodan daro gidida oydeti beettosona izanka uttidi deyiza macanne adde asay dees.

Teeththa giddon dumma dumma qommo ushshati deettes uttidikka uyizanne haasayiza daro asay beettosona.

issi addey karetha ambasadara may7o may7iday be ayfe manaxire woththidi eqqides iza miyerakka tophiya bandirayo eqqidi beettees

kifile giddon daro maxaafati de7oosona komputeretikka xarabe bolla beettosono daro asayka uttidi nababishinne xaafishe dees

issi macasiya behu phelalada mobayle7oykka iza xeellashe eqqadus izi guyerakka addey mobayle xam7ishe beettees

keeththa giddon keehippe qo dandaro gidida oydetinne xarabeti cugan cugan uttidi beettosona keeththayka

karetha qoobe huphen woththidi karetha koote may7idi aype bolla manaxere woththida issi ceeygadey eqqidi beettees

hooqe keeththay qalamen teettiday beettees iza sinthan issi eqqida makinaynne issi addey dees

Xarape bolla saanera asay miza qumay deees daro ceega adde asatikka uttidi quma mizayssa bessees

Eexishe deyiza taman aaththe qolidi toyssiza nam7u asati ha baggara dishin heenirakka issoy iza mala ooththees.

Ogeza bolla eqqidi salpera heedzdzu salpen beettiza issi medho mayda polise tidoosona.

Wora giddon aafoti ekkiza bessara daro garsan diza bessa xaraga eexxiza tamay beettees.

keehippe adussa gidida pooqe keeththay beettees izappe ha baggara issi mithiya de7awus

Daro ceegade asaynne maca asay issife gita keeththan uttidi doosona eta giddonka.

Kuwaase kaassa denba bolla asay uttidi xeellanaw uttiza bessay keexettidi dizaybeettees

assiy simntora medhidi giigissida haaththay gokkidi eelliza bessay beettees izappe hini baggarakka keeththay dees

Keeththa giddon eqqidi isipe qofa laametishenne haasayishe diza daro ceeyga adenne maca asay doosona

keeththa giddon keehippe daro oydeti mayrora mayrora uttidosona he keeththanka korontey xompishi des

Booththa qalame zara tiyetidi xeellanawu keehippe lo'iza pooqe keeththay deees iza sinthanka daro asay eqqida.

booththa qalamen tiyettida keexetetha bollan diza hooqe keeththay deees iza garsarakka iza xeelliza asay de7oosona

Teyippe adussa pooqe keeththay keexettidi matan matan de7izayssi beettishe dees izappe qasse

gita pooqe keeththay matan matan keexettiday beettees iza sintharakka ogey dizayssi beettes

Keehippe lo'iza gita keeththay pooqekko beettees izaappe sintharakka gita gita mithati beettishe de'osona

heehippe dalga keeththa giddon daro macanne adte asay karethan ba sadera may7idi wurikka eqqidi doosona

Keeththay keehippe lo'izay keexettidi de'ees pengezan qasse salo medhonne booththa qalamey tiyettides

Keehippe adussa gididi lo'iza pooqe keeththay deees iza garsaraka asaynne makinay emettiza ogey beettees.

keehippe gita gidida pooqe keeththay deees izappe ha sinthara makina ogeza bollan issi makinay pude bishe deees

simntoppe ooththettida ginben direttida dirsaynne wulay deees izanka asay kezishe

gita pooqe keeththay de7ees izaappe hani baggara qasse tophiya bandiray kaqetidi dizaynne mithati aadhdhi aadhdhi dizaybetees

Guta qorqoro keeththay keexettidi de'.ees iza karezanka eqqidi diza cee gade asay daroy beettosona.

Gita mithay dizayssa garsan issi macasiya tukke essa shibettawus izi sintharakka nam7u addeti warqata oykki eqqida

akime keeththa giddon issi macasiya afela mayada dawus izi matanka eqqida heezhzhu macara issi addera doosona

peeththa giddon adussa xaraphe yuushan uttidi diza cora macanne adde asay doosona xarapheza bollaka ushshaathay daroy dees

booththa shara bollan amarathora arbamin xee adde qaalay hospitale giza xuufey beettishe dees

heehippe dalga gade giddon zerettidanne dicci maariliza badala murutay daroy beettees iza giddonka

Qorqoro keeththay keexettidi dizay beettees iza sintharakka ba kushen warqata oykki oykkidi eqqida macanne adde asay doosona

Issi booththa qamisa mayada be kushen maykira poone oykkada eqqada disa macasiya beettawus izi sintherakka daro mayqirap.

Oge bolla eqqidi diza heezzu macatinne nam'u addeti ba kushan ayikko qommo oyikkidi doosona.

oge bollan shiiqidi eqqidi diza yelaga macanne hadde asay de7oosona etappeka issoy

Maata keeththati nam7i matan matan keexeti doosona iza guyera gita zumma bollan woray beettees

Xaraphe bolla maxaafaynne warqatay uttidi dizay beettees iza guyerakka nam7u cee gaawatinne yela ganayti deettes

Gita pooqe keeththay daroy matan matan keexetide dizay beettees izappe miyerakka qasse gita gita mithati beettishe doossona.

booththa shara bollan xuufey xaafettidi dizay beettees iza mataraka eqqidi diza daro asay beettosona

gitatidi diccidi beettiza maatay de'ees maata sinthara qasse simntora medhettida asay uttana bessay beettees

Keehippe dalga ogezara kumidi haa yishe beettiza cora ceega aawatinne yelaga nayti beettosona.

Issi suuqe keeththay beettees iza sinthanka dumma dumma suuqen bayzettiza eqati karen kaqeti doosona.

gita pooqe keeththay keexetti wuriday de'ees izappe hani sinthe baggara qasse asay oga pittishe beettosona

booththa qalamen tiyettidi diza keeththa lo7izayssa giddora tophiya kawoy ha sinthe hemettidi yishebeettes

makina ogezara duge yiza keehippe daro makinati beettosona xanxa zarakka asay pudenne duge emettees

doore bollan medhetida pudenne duge asay aadhdhana maaddiza zokkoy dawus izarakka pinniza nam7u adde asay bettettes

Gita mithati diccidi beettosona iza garsanka daro asay be kushen eqa oykkidi eqqiday beettosona

Oga giigissanaw goyiza makinay issi nay eqqidi dees iza giddonkka issi ceegga addey laaggizadaanishe dees

baasettida ogera toon hemettidi bishe diza macasatinne adde asay doosona etappe qommorakka gita

madabara giddon kumi kumidi qashettidi dizaa aykko qommozi beettees iza guyerakka asati eqqidi dizay bete

Kifile giddon keehippe daro asay beyoyden uttidi de7osona issi nayakka sinthan eqqada

Dumma bessan biratay direttiday deees iza giddorakka kushe ha yeddidi oykkida asa kushey beettees

Keehippe dalka denba bessa daro pooqe keeththati aadhdhi aadhdhi keexettidi dizayti beettosona.

Keehippe gita wola mitha garsan wanca oykkidi dumma dumma miisha oykkidi eqqida daro adde asay deees.

Keeththa giddon zo'o qalamen tiyettida xaraphe maliza miishay dees iza guyrakka heedzdzu oydey uttidis

Boththa qamise mayada hayfe bolla manaxire woththada warqatappe xeellashe eqqida issi macasiya deyawus.

sheethan eqqidi issife haasayiza daaniza ceega adde asaynne macati beettosona

Sa7a bollan uttida tophiya bandira qaalamera medhetidi diza miishay dawus iza miiyerakka karetha miishay beettees.

asa nay daanawus ooththanawus go7iza keeththay keexeti wuridi korontey eexishe iza giddon beettees

Keeththa giddon issi ce gaaway manaxire hayfe bolla woththidi maygirapoone oykkidi eqqidi dees

karetha qoobe wothidi polise may7o may7idinne keeththa giddon eqqidi diza issi polisey beettees

Keehippe daro shiiqidi diza iitay qolettida bessayan iitay dees ha'ikka makinay iita qolishe beettees

hito be kushin huphen hu7en oykkidi ogezan diza iita pitti geeshshishe diza daro macasati beettosona

Gita issi haysuuze makinay asa caanidi beettees izappe he baggara eqqida say doosona.

ogeza bollan deyiza iita piton pittishe geeshshishe diza keehippe daro macanne adde asay doosona

Oge xanxan diza iita pitti pitti shiishshishe diza daro aayeti pito oykkidi beettosona.

makina ogezara diza iita fittishenne geeshshishe diza keehippe qoodan daro gidida macatinne addeti ba kushan pito oykkidi doossona

keeththa karen daro macanne adde asay oga pitti zapitoza oykkidi issife eqqidi de7oosona

ogezan pudenne duge himettiza asay beettees issi makinaykka pude bishe dees xanxara gashe nayti iita maxishe doossona

Ogeza xanxara diza ollan haroy biza san diza iita akafara baasi kessishe diza dere nangiza poliseti doossona.

ogeza bollan diza iita baasishenne pitti giigis shegiza daro macanne adde asay beettosona

keeththa giddon xaraphe bolla komputereynne fayda woykko digitale matoqa oto denthiza bessay beettees

Keehippe dalgganne gita adarasha keeththa gidon uttidi diza cora maccanne adde asay dees.

keeththa giddon eqqidi diza adde asaynne mac asati issife ay haasayizaakko erettenna

Heeththa giddon uttidi komputeren xaafi she dizadeynne iza sinthara eqqidi disa hara addey dees

Booththa saleda maliza bessan amarathora beubito arbamin ciketema payda misgeba giza xuufey xaafettidi dees

keehippe dalga addarasha keeththa giddon uttidi diza qoodan cora asati beettosona

keeththa giddon xaraphe bolla komputerera hara digitale matuqa kessizayssa poto denthiza mashinera de7ees

xarapheza bolla daro komputereti de7oosona he komputeretanka xaafishe xeellishe uttida adde asay dees

fayda woykko nashonale ayde oykidi be kushe eqqidi ha xeelidi miicishe diza issi ceeygadey beettees

Asa kushey mobayleza oykkidi dizay beettees izanka xuufey gashera gashera xaafettiday beettees.

Kuwase kassanchati may7iza shurabeza zo7o qalamentiyettidi dunguzaykka iza bolla saalettidayssa may7ida adde asay doosona

kuwaase kaasa dennban kaasanchati issife eqqidi baggay miicishe bagay gede aadhdhidi bishe beettishe doossona

Makina ogiza ooththishe diza daro oge ooththiza asay beettosona heetappe heni baggarakka eqqida daro makinay dees

Ogezara imettidi bishe diza daro cee gadde asaynne booththa qamise may7ida macasati beettosona

Keehippe gita gidida abbay beettees he abba bollanka wogolo dizayssan booththa shurabenne qoobe woththida asay wogolo zande.

worphile bollan pude himettidi kezi she diza nam7u issimedho karetha may7o may7da aarise faranjati deettes

salomedho qalamera tietida keeththa giddon daro qeeri nayti booththa shurabenne booththa may7o may7di be kushe dhoqu isti eqqida

Hissi medho ambasadara may'idi booththa pooxa iza bollara halidi keeththa giddon uttidi diza cora asay deyoosona.

lo kuwaasse kaasanchati kuwaase denba kaa7ishe de7oosona hetakka utti xeelliza daro asay beettosona

Salomedho qalamen tiyettida girgidan poolise ta qamma giidi amarathon xaafettidi dees issi addeyka sinthara eqqidi dees

Booththa qamise mayda maca naytinne booththa shurabera surera maydi diza adde nayti ba kushen bandira oykki eqqidosona

Keeththa daasin daasettidayssa garssan gaammo dunguza kote maydanne mella uttidi izara diza asay daroy beettees

Kehippe dalganne demba gidida horphiley shempiza bessan daro adde asay issi medho mayo maydi salpera eqqida

othettishe diza makina oge bolla eqqidi zooretishe diza daro ceeyga asay deettes eta guyerakka ogezan hamettiza asay beettes

keeththa giddon issi aarise macasara issi addera oyden uttidi ha sinthe xeellishe de'osona eta guyenka tophea bandiray

keeththa giddon eqqidi issife silke bolla diza miisha xeellishe diza issi ceega adera issi yelaga maca nayera doosona.

heeththa giddon daro pestalen ashshagetida may7oti dumma dumma eqati daroy beettishe doossona

qalamentiyettida keeththay beettees keeththa giddonka qasse eqqidi issife haasayishe diza daro addes asatara issi macasayra doosona

keeththa giddon qoodan daro gidida poliseti uttidi beettosona eetas sinthan xaraphey uttides.

Derey yuushsho naagiza polisetappe issi macaya eqqada dawus iziska hashezan aykko qommo aaththishe issi adey dees

xura bessara bishe diza makinay de,es he makinaykka dere naagiza poliseta caanidi beettees

keehippe lo7izanne adussa pooqe keeththay beettees izappe sinthan de7iza dalga wogan issi medho may7idi salpera eqqida bee

Toophiya bandiraynne hara bandiray eqqidi dees iza miyeerakka tophea yuusho naagisha polisetappe issoy utti dibe

daro poliseti oydezan uttidi tobetishenne gizayssa siishe dizaa daanoosona

Poolise macanne adde issife salpera salpera be maa'o maa'idi issifetethan eqqidi beettosonna.

issi polise addezi oyde bolla utti dees iza sinthan xaraphezan daro maxaafati uttidosona

keeththa giddon tophiya kawoynne hara kare dere kawoy issife uttidi haasayishe de7oosona eta giddonkaaaa

daro macasati qamise maydi beettosona etikka baynta kushen warqatara oykkidi doosona

Qorqoron keexettida keeththa garsan uttidi diiza daro macanne adde asay bettetees

ogezara himettidi sinthe bishe diza daro ambasadara may7ida adde asay de7oosona

Oydezan mayrora uttidi be sinthan hayllandera haaththe woththidi diza daro macanne adde asay de'oosona.

issi haarisa addey ambasadire may7idi keeththa giddon tophiya bandira matara eqqidi de7ees

Simnton medhettidayssa yuushora ceeygadde asay be kushe baqqishe eqqidi xeellosona guyerakka daro asay dees.

Qoodan keehippe daro gidida maca asaynne ceegade asay uttidi doosona.

Hamise may'di pooxa bollara halidi eqqidi dizaa adde ceega addeti keeththan beettosona eta sithanka.

Kehippe daro ceega adde asay simedho hambasa dere may7idi ekkidi de7oosona etappeka

Keeththan karetha qalamen tiyetiday beetees. Iza gidonkka eqqidi xeelishe diza ceega maccanne adde asay dees.

Issi aarise macasiya oyde bollan uttada de'awus izi sinthanka booththa qalamentiyettida xaraphey beettees.

Ginben keexettidi diza keeththay deees keeththafe geeshshara qasse diza denban shiiqidi oyden uttidi dizanne macasay doosona

Kuwaase kaasanchati denbanka'ishe doossona keehippe daro asay qasse xeelishe beettosona.

Gita booththa saleda maliza miishan itiyo telekoome giidi amarathoninne ingilizethon xaafettiday bettesko

xeype dalganne denba gidida bessan daro asa caaniza makinati matan matan eqqidi doosona

Hochcha ginben oosettida dirsay beettes izaappe sinsa waggara haregaaren eqqidi bollan dizanne haregaare zagoch efiza macanne adde asay doosona

issi asaanne eqaa caanida makinay eqqidi des iza miyerakka daro asay eqqi doosona.

Ketha gidon besi nam'a nam'a gididi eqida asay de'osona

Suuqeza giddon issi addey dumma dumma miisha ooththees issi macasiya qasse tukke paggashe dawus.

Baana bessan aykko uttana miishay injonta san daro addetanne macati warqatenne iskirto oykkidi uttidosona.

gade giddon guuth guuth dicciza maatay beettees he gadezanka eqqida daro adde asaynne macasay beettosona

gita aafo bollara duge goggidi yiza haaththay beettees he haaththa garsan eqqada meecetiza macanaya de7awus

Gita shuchchantara diza aafora gokkiza haathay dees ha baggara issi maca naya shuchchan keza eqqada kushe micada beettawus

soo karen diza bessan ababay diccidi diza saamatan tama eeththidi izan kathi kathishe diza nam7u addeti doosona

booththa shurabi may7idi eqqidi diza issi yela gadde beettees izappe hinu baggara keeththati beettosonna

Gita zumay dizaybettees zuma bollaka keehippe daro mithati diccidi worattidi beettosonna

qorqoro keeththay qalamen tiyettiday de'ees iza karendiza maata bollan eqqada diza issi yelaga macanaya dawus

Gita gita mithay beettees izappe ha sinthan diza denban huphen qoobe wothada eqqida issi yelaga macasiya de"awus

gaafo bollara duge gokkidi yiza shoorey de7ees he shooreza giddonka gashe gashe shuchchati de7oosona

Keehippe denbabessan woran aadhdhe aadhdhe diza mithatinne daro qoodan gidida worame doossati beettosona.

booththa shurabe mayidi issifetethan eqqidinne uttidi dizaa macanne adde asay doosona

worattidi keehippe diccidi diza mithati doosona iza mataraka issi yela ga macanaya eqqadus

issi yela ga macanaya be hophe bolla qoobe wothada eqqadus izi guyerakka woray dizay beettees

dumma dumma asa nayti bena ufayssanawu xeellishe lo7iza keeththaynne dumma dumma maznanay beettees

Roorey duge kokkidi yishe beettees iza giddonka aadhdhi aadhdhi diza shuchchati beettosona maataykka.

gita zumay deees he zuma bollanka keehippe daro worattida mithay daroy deees.

Booththa shurabeza issi medho may7di sa7an maata bolla uttidi miicishenne giza daro macanne adde asay dees.

Qorqoro keeththay keexetidi beettees izas yuushozan qasse aadhdhi aaddhi diccida gita mithati doosona.

Guuthi denbattidi diza bessan issi medho surera issi medho shurabera maydi eqqida nam'u yelaga maca nayti doosona

Keetha giddon uttidi komputeren xaafishe diza macasara issi adera doosona etakka uttidi naagiza heedzdzu ceeyga way doosona

Payda woykko digitale matooqa kessishi asay uttidi poto dendizay beettees sintharakka issi komputerey dees

soha giddon daro maxaafati issoy issan liceti dooretti doossona xaraphe bolla dizay maxaafa xeellishe diza asatikka beettosona

umitha garsan eqqidi diza daro macanne adde qeeri nayti doosona eeta sinthanka issi macasiya eqqadus

Gada gidon adhi adhi dicidi de'iza gita gita mithata de'osona ha sintharaka issi na'ay ayfen ayko qomo wothi uttides

oyde bolla uttada xaraphezan dawutaranne iskirto wothada xaafashenne diza issi macaseyra eqqida asati izi miyeera daroy doosa

Keeththa giddon issi bo'atana daani ekkizadey komputere be sinthen woththidi uttides issi macasiyakka iza matara dawus.

Qorqoron direttida dirsay deees iza miyerakka daro macasati eqqidi de'oosona.

Keechchafe a baggan diza denba bessan daro adde asay maxaafanne dawutara oykkidi uttidi beettosona.

kuwaase kaasadenban kaa7ishenne woxxishe giza nam7u xuga adde kaassanchati doosona eetaka eqqi xeelliza daro asa..

Kowaaseynne dumma dumma isporte kaa7ettiza denban woxxanas giigidi ekkida daro maxa woxanchati doosona.

toho kowaase kaasancha nayti kaa7ishe kowaase denban de'oosona eetappe hini baggarakka gita gita mithay beettees.

Salo medho qalamey giretidi diza bessay dehees iza sintharakka nam7u yelaga adde nayti eqqidi doossona

Kehippe qoodan cora gidida issi medho shurabe may7di uttidinne eqqidi diza asay doosona

Kuwaase kaassa denban eqqidi beettisa daro kuwaase kaassanchcha adde asaynne harati doossona

issi medho shurabenne qonxa may7ida too kuwaasse kaassancha nayti kuwaase kaassa denban guppishenne waassishe doos

Kowaase kaasancha nayti kowaaseka iza denban issi medho may7o may7di waassishe guppishe beettosona

Issi aarissa ba huphe pixidi guye oyssethida paranja kuwaase kaasanchay kushe baqqishe eqqides.

zo7o medho surenne qonxa ma yidi kuwaase kaa7iza denban idimetti issife eqqidi diza yelaga attuma nayti kaassanchati de'osona

Kuwaase kaasa denbay beettes iza yuusho zara eqqidi xeellishe diza cora asay dees.

issi gaammo dunguza pooxa maydi madala athida ceeyga adera issi qasse yelaga adde naara de'oosona

kuaase kaassa denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaassancha nayti deettes etakka eqqi xeelliza asay daroy beettees

Woxishe simedho qonxara shurabira may7di beettiza yelaga macanne adde nayti beettosona.

kuwaase kaassa denbban kaa'ishe diza maacca kuwaase kaassancha nayti deyosona. hetappka issi cugay zo'o may'ides.

be huphe bolla qoobe maliza miisha woththidi issi medho mayo maydi saykile laaggiza adde nayti doossona

gita gita mithati de7oosona he mithata garsan daro yela ga macanne adde asay eqqidi de7oosona

Gita simintton ooththettidi dhokku giidi beettiza ginbbey dees. iza bollanka issi medho may'o mayidi uttida. daro yelaga adde nayti deettes.

Issi medho qonxara shurabera mayti diza adde naa kuwaase kaasanchati de'oosona eta guyerakka daro asay aadhdhe adhitida

Kuwaase kaassa denban keeheppe dalgakko izan eqqidi diza issi medho mayda kuwaase kaasanchanayti deette.

kuwaase denban kaishe diza adde too kuwaase kaassanchati beettosona eetappeka

keehippe daro yelaga naytinne qeeri nayti issife uttidi kuwaase xeellishe diza malosona

kuwaase kaassa denba kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati doosona etappeheni baggara qas eqqi xeelliza asay dees

Laagettidi biza goommara diza oydey de7ees izaska medhoy karethikko.

teeththa giddon keehippe gita gidida maashiney beettees izappe he baggarakka warqatay daroy uttides

peexetetha bolla diza pooqe keeththa beettes iza bollanka biratati issoy issara qachettidi deettes

Keeththa giddon hugey cililoo qalamera tiyettida miishshay beettees izankka eqqidi haasayiza issi paranjay dees.

duka polqe keeththay deees izanka pudenne duge asay kezishenne wodhishe gaana maaddiza miishay beettees

karezan woykko ogezan de7iza iithathaa pittidi shiishshyssa haraso efanawu go7iza gaarey de7es.

booththa qalamen tiyettida hooqe keeththay dees iza garsan eqqidi issi addey daro maygiraponezara haasayishe beettees

Dhoqqu giidi aduqqi keexettida keetha garssan keehippe daro asay shncca ba kushen oyqqidi haa gelishenne kezishe goosona

booththa makinay daroy salbera ogezan eqqidi beettees izikka ase caanniza makina daanes

Ogeza bollan hare gaarey aykko qommota caanidi efishe dees issi addera issi macarakka eqqidi efoosona

Aspalte ogezara makina laaggidi efiza issi addeynne motoreza guyera laaggiza ase beettees

Makina oge bollan issi gita caano aysuze makinay pude bishe dees xanxanka gita gita mithati beettosona.

Keehippe denbatti ekkiza boossan celilonne garal7o qalamenti hettida qoodan daro gidida makinati eqqida

issi ambasadera may'ida ceega aaway maykirapooney iza sinthan uttin uttidi de7ees iza guyerakka daro xuufey beeta

qorqoro keeththay beettees keeththa karen daro yarkaneti de7oosona izappe sintharakka asay ay ooththezan erettenna

makina ogezara issi naay saykile laaggidi dugeyshe dees puderakka haafon eqqidi dizanne biza makinati beettosona

Keehippe dalga makina ogezan eqqidi diza gita gita makinati beettosona asaykka iza miyera himettishe dees.

issi ababay izi bolla uttidi garsan bizasoyka zo7o afelay hiixettida bessan eqqida booththa makinay beettees

Issi makinay daro masaraza caanidi deees. iza makinazanka issi dere naagiza polisey eqqidi dees.

ogeza baasidinne giigissidi makinassinne asas emettanaw inje histiza goshsha makinay oga goyshe dees

Gita gita xeellanaw daro lo'izanne gita gidida maashineti beettosona.

daro yelaga adde nayti saykileza laagganawu iza bolla uttidi doosonaa

Pooqe keethay keexettidi pude wurishe dizay beettees izankka mithay issay issa bolla giidi dees.

Ke'hippe dalgga bessan pooqe keeththay keexettishe dees izappe qommora gitta woray dees

Keehippe zuma daaniza bootan daro gita gita mithati woray beettees izappe garsara hooqe keeththay deees

Booththa qaalamen tiyetidi keexetti wurishe diza lo'iza keeththay deees he keeththaska nam'u kifiley beettees.

Keeththa giddon issi medho shurabeza may'di issi medho sure may'di issife eqqidi beettiza daro addetanne issi macasiya issife doosona

asa nayti daanawu lo7ethidi giigissidi maara keexxida keeththay beettishe dees.

Gita dalga oge bollara gedenne ha bishe diza heetzthu asay beettosona hahorakka gita pooqe keeththay beettishe dees.

Heehippe daanawus injene phellanawukka lo'iza keeththay beettees keeththa giddonka oydey xarabey de'ees.

maxaafa kushen oykkidi eqqidanne izappe nababishinne xeellishe gisa macasera adde nam7ara doossona

Daro sa'a bollan micetidinne uttidi diza peero biratay dees izakka ooththiza nam'u addeti doos.

Kifile giddon be oyden uttidi dawtare kessidi xaafishenne tamarushe diza gashe tamare nayti doosona

Bootha warqata bollan daro amaratho xuufey xaafettiday beettees qasse maxaafa misileykka dees

issi medho yuunu porma may7idi ottidi xanna7ishe diza daro tamare nayti beettosona

Daro maxaafati beettiza laybereere geetettiza keeththan uttidi maxaafa nababiza cora tamareti doossona.

Issi ambasadere maydi ba kushen warqata oykkidi eqqida ceeygadey dees iza guyenka gita gita mithay beette.

Keeththa mithan keexettiday dees iza giddon hugezan salenda yeggidi uttidi xanna'iza qeeri nayti doosona

keeththa giddon tamare nayti be oyden uttidi be dawutare kessidi tamarishe kushe denthizaytikka beettosonna

daro maxaafati dooreti dooreti uttidosona iza sintharakka maxaafa oykke eqqida heedzdzu addeti do7osona

Kalamera tiyettida keeththan karen karetha gurdemayada koote booththu maya eqqadus issi naya.

Galal7o qalamentiyettida oga baassizanne goyza makinay oga ooththishe de7ees.

qorqoron direttida gibbeybettes gibbafe geeshshara qasse oge goyiza makinay eqqidi dees daro asay iza xeellishe

baasa ogezara hemettidi haa yiza aayeti beettosona eetappe ha sintha baggara issi addey eqqidi dees

oge ooththizanne goyiza biittaka kaachidi caaniza nam''u oge ooththiza makinati de'oosona

Dalga aspalte ogeza ooththetishe dizayssan ooththiza issi makinay deees iza miyerakka issi makinay ekkides.

Keehippe gita dalgga issi issi miishay medhettiza simintton oossettida bessay.

Makina bishe dishin ogeza bolla issi tirapikey issidi laaggiza addara haasayishe dees.

Dalga makina ogey beettees he ogezarakka pudenne duge biza makinaynne asati beettosona xanxara asa.

Gita dalgga makina ogey beettees hee ogezara pudde bizanne ha duge yiza motoreynne makinay beettees

makinay waayettonta injeen laageti baana mala ooththettida ogey beettees ogeza xanxanka mithati doosona

xurattidi baanattidi beettiza ogey deees izara kapu debiza issi gita biittanta caaniza makinay dees

Ogezan oothettiza zokkoy beettees izanka he baggaranne ha baggara aafo daaniza miishay de'ees.

Ogeza goyhenne giigissishe giza issi goshsha makinay beettees iza miyerakka madde asati xeellishe yoosona.

Goyettishenne baasetti shediza bessay deees iza bollanka goy shediza issi goshsha makinay dees

Oosettishe diza ogeza bollan eqqidi issife haasayishe diza ichachu addeti doosona etappeka oyddati issi medha mayo mayidosoan

keexxetetha bollan de7iza ginbe simntoninne shuchchan keexettiza keeththay deeees izakka keexiza asay beettosona

baasa ogezara gede issifetethan haasayishe biza ceega adde asati beettosona

simnton medhetida keehippe gitanne dalga gidida bessay deees iza bollanka biratay micetida

Maathay eeliza gita simintofe ooththettiza tankeregiza miishay deees izanka xaafettida xuufey daroybeettees

gaamo dunguza koote may7di sinthara eqqidi diza ceeyga addetinne daro booththa qope huphen wothidi beettiza asay deees